Fiitaovana fandrahoana vary mandeha amin'ny herinaratra ka tsy mandoto ny tontonlo iainana ary tsy mila arahina maso.

Tanan'olona iray mitazona kintan-dranomasina eny amoron-tsiraka, ary ahitana rahona sy lanitra manga.